so giddon keettaa giigissanaawu yiida naati keeettaa giddo bagaara de'iya qoqqoruwan lo'iyaabaa lo'iyaabaa wottidoogaa be'ida aaway yiidaagee hagee lo'enee yaagin naati ayssi yiilottidonaa?